Fakkii kana irratti kan mul'atu namoota irreeffachaa jiraniidha. Irreechi Waaqa tokkicha galateeffachuudha. Galateeffannaa fi waaqeffannaa kan ta'e irreechi, sirna Gadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabuudha. Ayyaanni irreechaa kun kan Oromoo hundaati.